Ehala ndyoka haliya oku talelwapo kaantu yaza kokule komahala gili no gili. Ehala ndika olyina omamanya owala na kuwete nando evi lyasha, olina wo uumeno mboka uushona no tawu monika wafa wa sa. Nehala ndika halyo lela lyoku lokwa oshoka olili kokule lyo olina ashike omamanya.

Etiti ohali monika lyafa okayaha hoka okanene manga etiti olyo ndoka lya kolongwa. Etiti, okayaha koshiwambo hoka haka tulwa ondjuhwa nenge oshikulya kehe ngaashi oshigali ngele puna aayenda, nongele tamu lilwa komusamane gwegumbo.

Oshimeno shetu shoka sho Welwitschia, shoka sha kala mehala ndoka kaa mu na omeya nomwa kukuta, no ihamu lokwa lela, osha kala hashi talelwa po kaantu oyendji okuza komahala nomahala, noha ye shi mono kutya shino oshimeno lela ihaashi mono lela omeya.

Ehala ndoka lafa oshikunino tali pululwa ke mbakumbaku. Embakumbaku ndika olina oomagulu ga ne oomanene gena iipululitho kehe ko mbinga dhadho po opena iimeno iinzizi.

Omakuki, oshikulya shoka hashi ningwa okuza muusila na ohashi tulwa iinima oyindji ngele sha manwa shi kale tashi monika nawa. Ekuki oshikulya shoka hashi li wa unene tuu pomavalo no poohango.

Uuyaha wetu mboka wu li uyali, kamwe hoka okanene oke na oshimbombo. Oshimbombo shoka shomahangu nakamwe okashona oke na omboga nenge yamwe otaa vulu okutya omutete. Kooha dhako oku na omakunde, omakunde getu ngoka gondulu.

Okambakumbaku hoka okashona ke na omatayela kaage shi ngaa omanene lela omaluudhe, ke na embakumbaku ndyoka hali pulula li li konima tali hingwa komusamane ngoka a zala okagala, nopu na wo iinima oyindji kembakumbaku iiluudhe.

Onyala yomusamane ndjoka ya kwata okayima ke na iikulya yoohi, iikulya mbika oyo uungonga uushona uuluudhe yi li mokayima okambulawu. Opu na omeya ngoka taga monika omambulawu nawa ge na oohi niikulya mbyoka omo tayi tilwa.

Iikombo yili moshigunda, iikombo mbyoka iinene nokakombwena hoka okashona, iikombo oyina olwaala olutokele nolwaala lumwe ka lushi olutokele yimwe oyina omadhidhiliko komakutsi gawo.

Ehala ndyoka lina omiti omizizi hadhi mene dhuuka mumwe . Dhina uungala uushunga wuli pombanda. Ehala ndika olina oka ndjila oka shona puna oka yelo pomiti ndhoka dha mena dhili mumwe.

Okamenye oshinamwenyo shono shafa okandoongili okashona . Okena olwaala olutokele nolwaala oluyelele. Okamenye ohaka adhika pomamanya omatokele puna uudhila.

Aasamane ye li yaali nomukulukadhi gumwe. Aasamane oya zala uugala komitse dhawo ,nomukulukadhi okwiimanga oshikayiwa ye li moshikunino shoka shoomboga ndhoka hadhi tulwa mosopa nohadhi landithwa nge dha koko lela.

Omusamane azala oshuta ena okayemele okazizi, ta tile oohi dhoka dhefundja momeya, po opena woo aasamane konima ye, mboka ye na woo iiyaha, yo oya thikama ayehe kumwe mongundu.

Oshinamwenyo shoka hashi kala mEtosha shi na olwaala oluluudhe nolutokele olo aluke nohashi nu omeya nohashi kala sha fa osino nenge ondoongi.

Omusamane a zala okambindja kena omayala omatokele naangoka omambulawu akwata oohi dhe dhoka dhina omishila omitiligane nodhina olwaala olutokele molutu oohi dhino odha tulwa pothayila ndjoka ombulawu.

Owahala okukwata oohi, paife oto vulu okuya pehala ndoka tovulu okukwata oohi, lyafa ondama puna omeya ogendji, ponomola one, otovulu okuya e to kwata oohi dhoye.

Ondundu yaningwapo komamanya ogendji nomavi. Omiti ohadhi mene mpoka kehe dhalandula ondundu ngashi yi li. Kakuna omaambo shaashi kapena omuntu ta vulu oku zako.

Omusamane gwoomvula dhopokati azala ombulukweya onduudhe nokahema okazizi athikama moshikunino moka mweenda opayipi yomeya onduudhe mo omuna wo ongoma yomeya ombulawu yili kokule kashona.

Ehala ndyoka lyokukuutumba lyomeni lyina iipundi oyindji yina oombamba dhiilile pena omalamba pombanda omatokele nopena ehala lyokutema omulilo lyilimoshiima oshiluudhe.

Oondundu dhomavi dhuuka mombanda ndee kakuna nande omuti gwasha kudho. Omiti ohadhi mene kokule kashona nadho, pevi lela mpoka pena, mpoka kaa pena omavi ogendji, nomamanya ogi ilile.

Oshipundi sha ningwa miipilangi shoka shi na etyofa niikuusinga. Pena okaataafula ke na uukopi uyali womakende, nombete ya yalwa nomalapi omatookele. Pombinga wo ope na omalapi ngoka haga kala ga lekwa pomakende, noga siikila mondunda.

Omusamane goomvula dhopokati azala iikutu iimbulawu athikamena oondjuhwa. Oondjuhwa dhino odhili miikuku yadho nodhina ombamba ontookele, nota dhina monika dhina omitse dhina ombamba ontiligane.

Ooshaka dhiilya dhuudha komufwata. Iilya oyo hatu longo mepya unene, shaashi oyo mbyoka hayi ningi omahangu. Omahangu ogo hatu teleke iimbombo no hatu ningi ontanku.

Oshikunino shopashinanena tashi monika shi na iimeno iizizi ya koka nawanawa. Pu na omahalasa ga yela to vulu okumona kutya oshike shi li meni. Iimeno mbika oyi na uuzizi wi ilile.

Oshipululitho oshitiligane shathigwa mehala ndyoka tali monika lafa hali kuninwa , evi tali monika lyafa lya lokwa nolya tuta, iimeno tayi monika nawa sho ya ziza.

Omamanya taga monika gafa geli kondundu, kuna oshimeno shoka ihaa shi pumbwa lela omeya, kuna omiti dha sa omutenya nehala ndino ha lyo naaana lyo ku ningila oshikunino.

Oonduli dhili ndatu ndhoka oshinamwenyo shoka shina othingo onde yi li mokuti dhina olwaala lwawo olo aluke shampa we yimono owushi kutya ndjino onduli oshoka oyina omagulu ge li Gane yo oyina othingo ondendeeka

Omilonga dhetu odhi ilile nodhi ilile, ashike shi ka kale ohadhi yi kehala lyimwe. Omilonga dhetu odho ndhoka hadhi dhi na omeya ihaga pu no dhi na oohi odhindji. Omilonga dhetu odho dhoka hatu tala kudho nge twa hala omeya, ngele omeya getu gokoopomba ga pata.

Otenda ombulawu pu na omukweyo ngoka gu na uunona naakuluntu, pu na okanona ka zala okahema okatiligane, ka landulwa kokakwawo ke ka kwata, po opu na omusamane a zala okagala okatiligane a humbata ekiti.

Oshikunino shoka dhopashinanena shaningwa moshinima shafa othayila ndjoka ondjelele ndjo o ihayi tulwa naana pevi yili pombanda yafa yatulwa koka pundi hoka kelipo okatokele.

Iikombo yili moshigunda tayi nu nokulya iikulya yawo. Iikombo mbika oyo hatu kutha omahini uuna uunona wa hala okulya oha tu kuthako wo oshipa shoka hashi vulu okuyalwa pevi nde to lalapo.

Uudhila wuli kombanda yomuti, ta wu monika pena hoka okakuluntu na hoka okashona, egulu ka lyina iikogo, embulawu thoko thoko. Uudhila wa tala kombinga yimwe kwafa kuna oshinima oshiwanawa.

Dhina omalwaala omaluudhe nomatokele, oongombe odho hadhi tu pe omahini, ohadhi tupe onyama yongombe, dho ohadhi pulula mepya wo. Odha ndhindhilika komakutsi, opo kaadhi kane.

Oonkanga oshinamwenyo shoka hashi monika shafa ondjuwa, ashike sho oshina olwaala lwasho lwi ilile. Oshina olwaala oluluudhe nuundothi uutokele. Shampa weshi teleke oku lola kwasho okwa fa ngaa kondjuhwa ashike onkanga oshinamwenyo shi ilile.

Omeya ga yela taga hilile kumwe egulu niikogo iitookele ya fa iiluudhe. Omiti omizizi dhi li kooha dhomeya nomwiidhi gwa ziza, oshoka omeya ogo omwenyo kage na ombapa ya sha.

Oondjuhwa dhoshiwambo oonkintu nomakondombolo taga li enuwa, pena omusamane a zala ekalanyana embulawu nokagala okatiligane. Konima ye okuna omayi ogendji gi ilonda.

Aakulukadhi yeli yaali taayolo yitulamo gumwe okuna ooshapi komeho ndhe yeta gandja woo oshapi kumukwawo, gumwe okwazala egala lyomtenya ye okwa zala omafufu woo ngoka inaagafa gafa ge.

Okagumbo ka tungilwa kooha dhomeya kena iipundi iitokele yokondje pwatulwa oshi endithilo shaantu sha tungilwa kombanda yomeya nashimwe sha tungilwa shu uka ko mbawutu yili momeya.

Opena omeya omazizi muna aasamane yathikamamo aasamane mbaka oya zala oombulukweya oohupi noyena oonete taya kwata oohi. Oyafa yeli mondama moka hamukala oohi.

Okadhila ke li koshitayi shomuti kena omeho omanene, kena omawawa gena oombapa odhindji. Kena omakaha ngoka ga honga notaka monika kafa okatokele komutse.

Oondoloma dhomeya tadhi zililwa omeya okuza mominino pena aasamane yedhi thikamena . Oondoloma ndhika oontokele dhu udha omeya komufwata notadhi monika dhafa dhina oohi meni

Ondjamba onene noshona ya thikama pomeya ya lyata poyima mpoka pena omamanya. Oondjamba odhi na ooniga oonene oontiligane, dho odhi na omakutsi omanene. Oondjamba odhi na oshipa oshikukutu.

Ehala ndyoka tali monika lyafa ihali lokwa lela omiti dha ninga po omifupi mala odhina nga omafo omazizi, puna omwiidhi gwa ninga po omushunga nogwa sa omutenya.

Oshikunino shi na oomboga ndhoka hadhi liwa unene ngele ku na omutenya. Omboga oyi na oovitamine odhindji noyi holike kaantu unene tuu ngele ku n aomutenya nenge ya hala okuyi teleka yi ye mosopa.

Oondjuhwa dhOshiwambo odho oshikulya shimwe hashi liwa lela kaawambo. Oondjuhwa ohadhi tu pe omayi, omayi ngoka hatu ka landitha noha tu li nogena uundjolowele noshikwawo oondjuhwa odho hatu teleke piituthi mbyoka ya simana noonkondo.

Omeya taga monika ga kaka, muna omusamane a thikama omukokele a zala okambindja ka kaka , e na omutse mu na omafufu omatokele, a kwata onete ta kwata oohi.

Embakumbaku tali pulula mo omwiidhi ngoka gwa mena nayi pena nomiiti dhili konima omile no omusamane azala okambindja okatiligane. Naangoka ta hingi embakumbaku. Nanaa ehala ndino otali vulu oku longithwa oku tulapo iimeno yimwe mbi tayi etaposha.

Ondjamba oshinamwenyo oshinene hashi tila uuyelele uusiku ndele ihashi tila aantu. Ondjamba oyina oonkondo, yina omakutsi haga uvu kokule nomagulu gane nooniga mbali dha honga lela.

Embakumbaku tali monika lya fa epe li na omatayiyela omanene omaluudhe. Opu na wo ombapa oshunga nozizzi. Embakumbaku ndika oli li pomwiidhi gwa ziza lela, embakumbaku ohali longithwa okupulula momapya nokukuna wo ngele tali vulu.

Embakumbaku ndoka hali fulumo omwidhi, okuza meni ezizi lina omatayiyela omanene. Ehala ndika tali monika lafa lina omwidhi ogundji ,notalika kwata ethimbo oku pululamo omwidhi nguka aguhe.

Ondjala yakiiwala nenge ehala ndyono halyuulwa koSwakop ehala ewanawa lyina omatungo goombamba giilile. Ehala ndino otovulu wuye ko ndee toyi kefuta, toyi ko ndee tokalya iikulya mbyoka hayi kwatwa momafuta, oohi dhiilile nodhiilile nenge tokeenda ngaa eto uvu omutenya koshipa shoye.